How pregnant women fit sabi about belle well well. Also, about im born pikin and how to take care of di pikin afta e don born am and um where be sey im fit get correct and beta information. Pregnant women fit sabi more about belle and how im fit take care of di pikin afta im don born am for an ten atal. Na for an ten atal pregnant women fit get ogbonge information about pregnancy. Dis an ten atal im dey come dem dey do am for every week for hospital for pipu wey get belle. If pregnant belle dey visit hospital well well, di doctor and di nurse wey dey dia dem go dey teach dem wetin dem suppose know about how di pikin dey grow for inside de dia belle. Di doctors sef, dem dey do test for di pregnant women. Also, oda place wey bi sey pregnant woman fit get information be if dem dey watch video online. For example, YouTube. YouTube dey give correct information wey get correct information from WHO or Nigerian Ministry of Health. Any one wey be sey di pregnant woman dey interest about. Also, radio and TV program dem dey tell dem dey teach pregnant women things wey de suppose do. Maybe de want make dem dey do exercise. Maybe de want make dem dey chop beta food wey go epp di belle well well wey go epp di pikin. And also, pregnant women fit get some app on dia phone wey be sey im go dey give am correct information. Dis app sef sometimes dem dey use am calculate wen di pregnant woman go born, tins laidat, and how to take care of di child. Tins wey be sey di child go dey eat and how to parent, how to manage di children, how to tell dem what to do and all those tins. Na all dis tins we fit get for internet, we fit get am for YouTube, we fit get am for different apps wey dey with um, different apps be sey wey get um information about parenting.

Woman wey get belle fit build support [tone] network of family and friends in several ways. Di first one be say by di time wey dem if di pesin dey go an ten atal dem go she go meet different women for dia wey be say dem fit create group dem fit put dat group for whatsapp dey discuss tins wey dey sup for dia um pregnancy period. In fact some of dem self after dem don born dem still get each oda contact way be say dis postpartum tin dem fit dey discuss am, dat tin wey one pesin dey feel anoda pesin fit dey feel am too wey be say dem go share idea for each oda so an ten atal dey help den online group wey be say different pregnant women in fact most of di time dem dey wait for dat an ten atal. Den e also dey important make pregnant woman and pesin wey just born pikin make dem dey speak wit dia family and friends make dem dey speak wit dem well well, make dem know watin um she dey go through so dat dey fit help her well well if she no voice out if she no talk watin she dey go through to e family and friend dey no dey no fit help her if she no tell dem say ah dis na watin I dey go through dey no fit know say she dey go through dat kain tin so its beta make person wey just born abi pesin wey wey get bele e beta make di pesin dey quick talk if anytin dey happen make e dey talk wit him family and friends. Make she talk wit her husband too, make she no continue to be doing strong woman strong woman make she speak ah speak out also di pesin fit build support by speaking wit health workers too pipu all dis nurses and doctors wey dey in di hospital she fit collect number of di nurse if anytin happen she go quick call nurse call doctor say sometin dey happen make dem check am o especially during pregnancy dem fit check am dem fit us stethoscope check now di baby dey do dey do for belle maybe di baby dey breath well maybe di pulse dey okay and if anytin is going to go wrong dem go fit quick know say ah something wan go wrong o do dis and dat oh. Also pipu wey dey around e dey okay make pregnant pesin and pesin wey just born dey ask for help for maybe her neighbor and anybody wey dey around she fit employ maid too wey go dey help her do some kain small small work after she don born make di stress and di pain no come dey cause depression